Mosalali asimbi mandoki na masasi.

Na moni ba bibonga, na mesa na kiti ba bibonga misato na mesa na bakiti, ba bibonga na mesa .